Akakooko k'erangi zitarikushushana erikwiragura eya kinekye, n'eya kitaka nikaturura ahaiguru y'ekimuri kyerangi eya piki omu rubaju harimu ebimuri ebindi kandi n'obwire bwihangwe

Omushaija nateera amatafaari arikukoresa akatiba kandi aine ebyondo omu ngaro ze. Aha rubaju hariho ekidomora ky'erangi eya kinyaatsi kyesiigire ebyondo Kandi n'obwire bweihangwe.

Amaizi mingi nigahimitinka oruguru omu mabaare gerundanira ahantu hamwe kandi omu rubaju rw'amaizi ago harimu ebishaka n'ebiti by'erangi eya kinyaatsi kandi n'obwire bw'eihangwe ebicu nebya bururu.

Omuntu ajwire empare erikwiragura n'eshweta ey'erangi eya kinyaatsi aheekire baga aha mugongo aine obuti bubiri omu ngaro ze ayemereire omu bishaka byomire aha rubaju rwe hariho ebiti ahaiguru giine amababi g'erangi eya kinyaatsi enyima ye hariyo obushozi eiguru niryera n'obwire bw'eihangwe

Esafuriya y'erangi erikwera harimu eseenene nyingi zitarikushushana eza kijubwe, kagyenda kahaire n'emihesi kandi ziri omu maizi mingi tiziine mapapa n'amaguru kandi n'obwire bw'eihangwe

Omu mwanya muhango hariho ebijuma bingi nka enyanya, obutunguru n'ebindi ahaiguru yaabyo hariho barubu ezirikwaka omu rubaju harimu abantu kandi bajwaire ebijwaro by'erangi erikwiragura kandi n'obwire bw'eihangwe.

Aha nyanja mpango hariho eryato kandi eryato hashutamiho abantu babiri omwe ayemereire ondiijo ashutami, oshutami aine ekiti omu ngaro ze omu maizi omwe harimu enjubu nyingi kandi aha nkungu hariho obunyaatsi obwomire n'obubisi kandi n'obwire bw'eihangwe.